Abashaija bakwaitse barimu nibazaana omupiira gw'engaro kandi bajwaire ebijwaro birikushushana omwe aharibo ajwaire nekigofiire aha mutwe kya kinyaatsi nseeri yaabo hariyo abandi bantu abashutami bakwaitse nibareeba abarimu nibazaana bashutamire aha butebe bwabahagizi abarikureeba omupiira.

Amaato mingi gari omumwanya gumwe gahumwize Aho gatarimu bantu. Gari aha nkungu aharubaju rw'enyanja. Omu maisho g'obubwato, hariho ebinyamishwa bibiri zete Embwa. Emwe eyine ebibara birikwiragura ne bya mutare. Zirimu nizigyezaho kweyongyera omumaisho nizitambura.

Enyanja mpaango munonga ekwaitse erimu netweerwa akashana karikureetwa nseeri akashana akarimu nikateera omuri egi nyanja Kari nkakashana komwaabazyo eizooba ryaba ririmu nirirenga

Omuhakuzi w'enjoki ajwire omwenda gwa mutare nagwa nana ebikoreso omu ngaro erimu akwitse ekishashara ky'obwoki arimu naagyezaho okwihamu enjoki oba okututwara obwoki akaza kuburya

Ekikooko kikwitse kirimu nikitamburira aha kiti ekiri nk'ekyomire, eki kikooko kiri omu rangi erikwiragura nagwa kyabanza kyayemerera haine ahu kirimu nikirazya eki kikooko nikishushana gonya oba gwete omunya nari ekihangare kandi seeri yakyo nari mukono gwa bumosho ahansi y'ekitaagi ky'ekiti hakwitse hariho ekishaka kyingi munonga.

Abantu babiri bemereire aha kisingi ekiri aha maizi. Aga maizi nigaterwamu ekyererezi ky'omushana ekirikwijaho eizooba ryaba ririmu nirigyezaho kurenga.

Abaserukare abarikujunanizibwa aha byiruka aha nguuto, beemereire omuri oru ruguuto haza omwe ajwire omwenda gurikwiragura hamwe n'eikaito zirikwiragura, empare yakitaka na mugyenzi we beemereire omu maisho g'emotoka kandi aha rubanju rw'egi mutooka nari aha rubaju rw'oru ruguuto hariho amaju gari omu kikaari, omunda y'eki kakari hariyo emotoka nagwa n'emiti

Abashaija babiri bariyo nibagyezaho okukwata eby'enyanja omu bwire bwomwazyo Akashana kakurengarenga. Eki Nikiija ho bwanyima y'abashaija babiri kuba bari omu mwirima batarikuhwezika. Haza seeri yaabo hariyo ekyererezi.

Abatsigazi babiri bari omu kishaayi nibagyezaho kuzaana akapiira. Omu mbaju rw'ekishayi hasimbiremu oba hariho emiti nangwa nagandi maju agarikurangizibwa ahansi y'ebibiti.

Aga n'amaguru gabeegi bari omu kibiina haza bajwaire enkaito na sokusi zirikutukura bari nk'abemereire aha ntebe haza entebe ziri omu rangi eya kitaka abeegi babiri enkaito zaabo niziragura kwonka ezimwe niziragura munonga ezindi ziine efufu

Eri n'eitundiro ry'ebinyakare nk'engarabi, enyungu, ebyabya nesihaani bikozire omu ibumba biri omuduuka eri barikugurizamu omuri egyo duuka harimu nengoye z'abantu ezibarikujwara

Obubungo bubiri haaza ahagati yaabwo hombekireho amaju nagwa agamwe gari haihi n'obubungo nigareebeka gye kandi agandi gari seeri tigarikuhwezeka ahansi yabwo hariho enyanja oba gwete omugyera gwine obutarakira bw'amaizi obwine omu mwanya ahabw'aga mabaare agakwitse gari omuri egi nyanja gwete omugyera.

Ekihumi ky'enjoki nyingi kyekwitse aha kitaagi ky'emiti ogu muti gwine ebindi bitaagi kwonka ezi njoki ziri aha kitaagi eky'omuti ekihangoho zoona z'ekunganiire omu mwanya gumwe

Ogu nomusiri gw'omuceri haza omuceri ogworekyereire kwenda kuba nugwera haza ogu omuceri hakwitse harumu n'ebinyantsi ebikyari murangi ya kinyantsi Kandi ogu muceri gukwateine munonga

Ekyombeko kikozire nk'eryato kiri omu mbaju y'enyanja haza harimu abantu abakwitse barimu nibatambura nangwa n'obundi buju nka obwabasirikare bwombekire omu rangi ya mutare.

Abaramangi bari omwishwa nibagyezaho okurambura kandi abamwe omuri bo baine ebiteezo by'ebishushani babiteire aha mabega nagwa n'ebimwe baabikwitse omu ngaro, eriishwa seeri yaryo hariyo emiti mingi nagwa n'emiti.

Abashaija babiri omwe ajwire omwenda gutasibire mapesha aha mukono gwa buryo. Ajwire n'enkofiira nangwa akwasire naakahunda omu ngaro keine ebyoya birikwera. ajwire rugabire omu bigyere. Ondi nawe ajwire omwenda nagwe tigwine mapesha oba ayine ogundi mwenda omunda ajwire enkofiire haza ajwire na sokisi za mutare akwiste enkoni agitsimbire ahansi.

Abantu bashatu bakwitse bashutami omu bwato, nibagyezaho kuta amarobo gaabo omu maizi, ngu bakaabaasa kukwata eby'enyanja, aba bantu bashutami omu ryata eriri aha mugyera muhango kandi seeri y'ogu mugyera, nooranzya emiti mingi abo kyete ekishaka kirimu emiti

Abantu bashatu bakwitse bari omumaizi nibagyezaho okuruga omuri ago maizi omwe omurubo ayereize emikono ye omumwanya haza akwitse ekiti omungaro aga maizi gaterwamu ekyererezi ky'omushana.

Abantu bashatu abari omuri eki kishushani hariho omwana muto ajwaire enkofiira ya bururu nangwa nomwenda ahansi gwa bururu akwaitse ekyenyanja nagyezaho okujaguza ahabwokukwata ekyenyaja omuri egi nyanja nseeri nyenyaja hakwaitse hariyo ekibira nangwa nobundi bubungo.

Abaishiki baingi bakwaitse nibazina amazina agekinyakare okutagurira narishi okuzina amaganda bajwaire emyenda erikushushana Kandi enyuma yaabo hariyo abandi bantu abajwaire emyenda ya mutare etarikushushana neyabantu abarikuzina enyuma yaabo hariyo ekishaka emiti yerangi ya kinyatsi

Omuntu arimu nagyezaho nakaranga eseneene omusafiriya. Haza omuri ezi eseneene bateiremu obutunguru bwingi nangwa barimu nibazihinduza omwiko.

Abantu bashatu bakwitse bari aha nyanja haza omuri abo bantu omwana omwe ajwaire enkofira ya bururu nangwa na emyenda endijo akwitse ekyenyanja omu mwanya haza akwitse ashemereirwe munonga ekyenyanja akikwatise irobo ryeye kandi sayidi yegi enyanja hariyo na emiti myingi munonga nkyete ekibira na obundi bubungo.

Aka nakabungo haaza ahaiguru yaka kabungo hariho emiti mingi haaza omuri egi miti harimu agandi manju haaza aga manju ganaganagire agamwe gari sayidi emwe agandi gari seeri hariho obubungo bwingi oburikureebuka haaza ahagati y'obu bubungo hariho omugyera gw'amaizi.

Abantu mukaaga bari omu maizi oba omu nyanja mpango munonga nibagyezaho okwiha akatimba akarikukwata ebyenyanja nibagyezaho okukasika kukiha omuri egi nyanja aha rubaju rw'enyanja kakwitse hariho omushenyi mwingi.

Oru n'orurembo omuri orururembo harimu abantu baingi na munonga harimu abariyo nibagyezaho kukora oruguuto bajwaire obukofiire bwabombeki narishi abakozi b'enguuto nibagyezaho kutereeza ekiina ekyakiri ahagati yoruguuto aha rubaju rw'oruguuto harimu abavugi ba piki nangwa nebindi byombeko bya kanyina

Omusiri muto ogwebicoori ogurimu nigugyezaho kukura gwona guri omu rangi niyo emwe eya kinyaatsi gurikureebeka gye nseeri yagwo hariyo emiti mingi nari ekibira

Emotooka emwe eri omu ruguuto negyenda haaza omubaju rwengi motooka hariho ekirikutanisa oruguuto n'orundi ruguuto ahaiguru y'oru ruguuto oru emotooka erikutamburiraho hariho orutindo nangwa n'omubaju harimu emiti oru ruguuto norwa kooransi.

omuntu ajwire eshaaha aha mukono gwe gwa bumosho akwise naayimata ekyoma kye kyakarimagyezi nangwa aha rubaju rw'aha kyoma kya karimagyezi hariho akakopo kari omu rangi ya mutare

Ekinyonyi kiri omu kishuushani eky'embata kirimu nikitamburira omu nyanja ahaiguru yago maizi kiine omunwa muraingwa haza kiine amapapa gari omu bika bibiri amapapa aga nigiragura kandi ebicweka ebimwe eby'amapapa nebya mutare aha rubaju rwe eki kinyonyi omu maizi nigo gamwe hariho ekishaka kikurire omuri aga maizi.

Egi n'enyanja mpango munonga haza omuri egi nyanja bakwitse banagiremu akooma kaine akapiira aha mutwe gwako ky'erangi yakinyatsi haza kaine omukono gurikutukura

Emisiri y'ebicoori mihango munonga ei orikureeba otarikuhezayo eri omu rangi ya kinyaatsi

Abantu baingi borekyereire omu nyanja hamwe n'obwato oburi aha mugongo nseeri y'egi nyanja hariyo akabuungo nangwa n'abandi bantu

Abaana bato bakwitse bari omu kibiina. Haza eki kibiina bashutamire aha ntebe zikozire omu mbaaho. Abaana babiri bakwaitse beekwatsire aha mutwe yaabo nibaranzya omu bicweka bitari bimwe na bimwe. Omwe omuribo asinikire otwino aheeru.